Mɔlu dzi ye koklozi tas le em em me, abladzotɔtɔ tsa le afi ma eye egbemumu yi wotsɔ kɔna nuɖuɖu dzia yitsa le afi ma kafi makaɖoni tsa le afi ma ami tsa li.

Ɖevi agutɔ woame andre wonɔ le afi ma wo dzidzɔe kpɔ eye kotoku tsa le wo gbɔ. Wonɔ anyi le antsolio tsɔ liana dzia, wonɔanyi le dzi. Amo ɖewo nɔanyi eye amo ɖewo tsa tsɔ alɔ de.

Nu yawo wotsɔ xɔna ŋdɔkutsume ŋusẽa ye ma amewo le dzia, amegbetɔ woame ade. Amegbetɔ woame ade wole dzia le nu ye mexɔna ŋdɔkutsume dɔ xɔm le afi ma.